Paɣa n ʒiya o yɛla liiga sabinli ka ga agogo ka gbaagi o zuɣu n lo ka labtop tam o tooni ka kolba gba tam o tooni ka o ʒi kuɣu zuɣu kuɣu maa kom nyɛla zaɣ vakaɣali

Doo o pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka yɛ liiga taɣalima liiga shɛli din bɛ zuɣusaa maa nyɛla liiga ʒiɛ ka din bɛ puuni maa nyɛ zaɣ dozim ka o lahi gbubi liiga dozim o nuuni ka di gba nyɛ zaɣ dozim ka gbubi baaji ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

Niraba bi bɛla bohambu shee bi puuni paɣaba biɛni ka Dabba biɛni bi pam malila labtop nim bi tooni ka bi zaɣa sa bɛ wuhubu maa puuni

Bia ka luŋ shɛbi o joɣani o pirila namda dozim o nyaanga ka shab gba ƶɛya n lihiri o ni ŋmɛri luŋ maa zaɣ kurili gba ʒɛla o nyaanga bia maa bi bob binshaɣu o ʒɛla zuɣu kpuni

Niraba bi dirila bindirigu bihi bɛ bi ni ka zaɣ kurili gba bɛ bi ni bia maa zaŋla bindirigu n niŋdi ninkurigu maa noli ni ninkurigu maa kpala ninkpara ka parantɛ nim pa bi tooni